Kenat jigeen bu sol gran bubu la. Granbububi mu nge ameh honha lu wey aklunette, mu nge def musor bu honha tahaw tai nyri weti granbubu bi.mu nge denda kogu bepare mu nge def moket.

Li ay nyambi la nyambi nak nyun len joor amna ay renn yu raay ak yu ndaw amna yu hamanteneh nyung ko teg si bag bi.

Daali bot la daali yi naari daala nyun len leral daala bi mogi am lu weex si suuf am lu nuul red mogi am lu mel ne binda teh du binda.

Li nak ay kharr la. Kharr yi nyungi weex waay amna su yu khaman tinee nyungi am lu ñuul nyum nyep nyungi takhaw bena diguh.

Fii nak palaasi jangee kaay la, palaas bi nak ñungko tabax, si nyaari kote yeup, si nday joor, ak si chaamoñ, ta amna tamin baneen tabax bu neka si kanam, amna niñu fa nek, aye ligey kat, ñaneen ñaangi taxaw si tabax bu nekee si nday joor, ñaneen ñaang si bu nek si chamooñ bi.

Benne janxale, mingi sol dagit ak sipu, bu yire jasineer, mingi tekk benne ceen, sol tamit teg, mu taxaw nak tiye nyaari loxo yi si cat ti mbubu bi,

Cuppu bi nak nyun ko tek ndompoko. Cuppu bi nak mugi am verte bi nyorr, nete dende bena mir.

Ñi nak ay ligey kat lañ, ñaar ña ñg jooñkan. Am na ku nekkë si wetti chaamoy mu ngi taxaw, tiye natte kaay. Ki jooñgkan nak neek si chaamoy bi, sol mbubu bu bulo, mu ngi Tek loxo si weñ bi, dikko wara jël, ku si ndeyjoor, mu ngi seetan.

Nye aye jegain len nuge daw gaye nak aye daw kat len y nuge dawe se plase bu yatu neet ye amna nu tonke delen setan ku neka nak yage lelunk sa morom.

Nyi nak nyarri jeek leen. Nyungi jaluh ci tali di dem marche. Ku ci jeetu mungi teyeh panye bu sing ngum, sul kaala taka malan bu werta bu nyurut am lu neteh. Ku ci topuh ci ganaw mungi sul vax ci, teyeh panye bu weex.

Lii nak cii ferry la, ferry bii nak amna aiiy autor yufa nekue ak aiiy nitt, nitt njee nak njungy bari, njung cii diganteh autor yii njenen yan cii kanam, eksi na cii costeh kaii bii, amna kufa takhaw, njaari gorre nung cii chaamongh kenen kaan cii ndeyjorr.

Lii nak aiiy bindeh kaii len, bindeh kaii len amnen njaari bleu cii coteh ndeyjorr, tek cii njaari wekh ak juromi njull, yepp nak njung len raanzaleh njee ehmaleh.

li nak bena palat la nyun si yeka cebujen ak ay lejum ak supameh jahatu carrot najo amna kani ak tamit amna nyambi.

Lii nak bena jigeen la, jigeen bi nak mungi sol vaxi, dagit ak sipu buñ har si oom bi, mungi gaadu ben saac, tak montoor, mungi daf rousaa bu xonxu, sol tek, taxaw nak jeul ben loxo bi, teyee si ndig bi.

Pééri jaru la, pééri jaru bi nak ñing ko tek dajaleh jay, way nak ci koteh daijoor bi am na cèèn bu fay feeñ, ñing ko tek nak ci kaw lal.

Li letti raw la, raw yi nak ñing ko lett xajaleh ko yi feetu ndayjoor yenen yi feetu camooy ñi wacci. Jigeen bi nak mugii sol mbubu bu wèèx.

Ay bindekaay, bindekaay yi nak juroom len, way ben nedohut si ak sa morom, amna yu xala gudu tuuti, yenen yi gatt, te ema leelunj len

Li tasala la ,nyungko tek way nak mungi am melokaan yu bori , mungi am lo hamanteh ni dafa werta , am lu beuleu , am lu neteh , nyungko tek nak deupuko.

Teereh jangee la nyungko tek, teereh bi nak, mungi am binda bu sokolaa, ak bu bulah, mung si redh nk nyaari toogu, ak tek si daala si suufam.

Ñii nak ay xalèh lèèn, ñénti ñu taxaw ñu ngi am tiis, ñaari ñu gór ak ñaar ñu jigeen ñu ngi taxaw teyeh wante. Ku si suuf sèèn ron waxu'mbani bu gór mugii teyeh benna xalèh bu jigeen.

Li perr la perr bi nak nyung ko painturr painturr bu nuul mba bareh mogi am lu hamnex amut painturr.

Lii nak sal la, sal bi mingi am ay toogu yu rey, am tabul si dige bi, toogu yi nak ay toogu yu sokola leen, way mingi am yenen, toogu si ganaawam

Mboolo la, mboolo bi nak, nyun fa am ay polis, polis yu jigeen, amna nyun nekk si kote caamony, nyul ay jeeg len, nyungi toog, nyun nak yapp, nyingi feetu benne boor

Key bena Janha bu mak la Mungi tog sey kaw lal sol garambubi kepal ma taka mbusorr Mungi taka chain ak lam pareh tamit tekk bena tekk garambubi bi nak mungi am lu blue bu nyorr bu nyorut am tamit lu nyuul.

Bena haag la haag bi mogi daal si suuf ba pareh jel naari tankai kanam yi teklen haag bi nak bu xonxu la ma lu weex.

Ñii nak ay gunné lañ, Gunné yi nak ñu ngi am xalé yu goor ak jigéen, ñu ngi taxaw, taxawaa yu julli. Fuñ taxaw nak, ñuñ fa lal ay basañg. Jigeen yi ñu ngi sol kaala, jël seen loxo tek seen dënnë. Ñu goor yi, ñoomit ñu ngi sol xaftaan, sol mbaxana yu weex. Seen yirë bi nak, mu ngi am, doom taal.

Mandarga búy waneh neh GT Bank moko mom. Mandarga bu nak mug ci bindé bu wèèx ci suuf ñing fa bindé bindé bu ñuul. Ñing fa def kolor orans.

Li nak bross bu ndaw la, bross bi ñing ko teyeh taxawal ko si kaw bross bi mugii xonxu xooseh Kay bi nak mugii ñuul.

Lii nak aiiy poti diwi vaseline la, pot yu gudu la njungy len takhawal, benen bii njung kor tedal, am na nak aiiy yenen pot yu gatue yu neku cii ganaw, yii nak njung len ranzaleh ndehndah leh len.

Lii nak montoor la, montoor bi nak mungi am lu nyuul, nyungko teureul, leemko, nyunko tek ko si lu weeh, amna tamit baben montoor, buy feen si kote bi, nday joor bi, si suuf.

Lii nak ay pastel leen, pastel yi nak nyun len teral, ay nyar si caamony bi, mingi am lessekay, nyenen nyar yi, nyun len teral, cat yi nyungi doomtahal, si dige bi mingi nyuul, mingi am ay binde doomtahal, bu si toopu, mingi sokola, benen bi mingi bula

Li nak teereh jangeekaay la, tereh bi nak nung ci bindi, bindi yu vert, yu weeh, yu bulo ak tamit yu ñuul. Nung ci bindi benn haley mu ngi toog ubi tereh jël bindaykay bi teh.

Li nak bagass si jeffa ndiko kai yaram la, amna ay deew, am ay shampo, ak tamit perfume nyung len rang seleh mungi am ay dekdek. pot yi nyung len tek lante butel yi nyung len rang seleh

Lii nak basaab bu honku bu tooy la, basaab bi nak, mung si ndayam, basaab bi mungi am aye gaajan, bapare tamin, mungi am xop yu werta.

Lee nak aye narcahew yu bary la nug len def se pan narcahew ye nak amna yu hauhu am yu werte am yu neteh muge am tamin ak sal.

Gaal bi gaal bi nak mung si bir ndox bi, ci bori tafesi guage gi ,mungi am ay bagass yu xonxo yu nekuh ci birr. Gaal bi nak nyung ku paintur bu werta

Li ni tabax la, tabax bi nak mugii am buntu am ñaari palanterr si ndayjoor am tamit benen palanterr si camooy bi. Si kaw nak mugii am ay xajalo.

Fii nak tali la ay moto ya gi dam nu ci kaw tali bi di daw am na gorr buyi jala tali bi

ni kerr la kerr gi mugi am ay tabah yo jakaro am ay bunto ci kaww yun bi mugi am tamit ay flowr yun def ci borri bunto bi ci borri mirr bi ci yun bi

Aiiy haleh la, njungeh rohtt cii pompeh, pompeh bii nak njung cii takue benah pipe, haleh yii, amna haleh bu gorre bu tok cii benah bahrigo bu bulah cii kaw sahreti mbam, amna benen haleh bu gigain bu ehhndu siwoh bu wekh.

Ay packet ti jumbo len, packet nyung len teklante ,rang selen. Benen bi nak mung ci koteh bi fi de kanam ci suff tamit ama aye mbosi pubarr yufa neka

ay haley len nu nga tokk ci tabul yu andal togu ba pareh uobi seen tahri di janga haley bu gorr bi koy naka am mu nga sol mbubb bu xowha ku ci topa mu nga sol mbubb bu bulo am na benn haley bu jigeen uobi tahri

Ay ndaw leen, nyungi tok ci togu. Togu yi mungi am tabul yu weex. Amna tamit nyu goor ak nyu jigeen nyungi tok si bena neek.

Ni ay wahabaneh len nyu gi yek si bena moto di yuho eketi sen loxo nyenen yi nyun si birr moto bi amna ku neka si buntu bi kote ndeyejorr sol mbubu bu weex amna kenen ko tahaw si benen buntu bi si kote chamun bi sol mbubu bu bulo.

garap bu nyu wakh poftun, garap bi nak mungi sakh ci bori tabakh buñ paintur, paintur bu domi taal mungi am aye khop yu werta chatt busi kaw danye ku dama

Palas si jayeekay, lekk ak naan, fii nak nyun faay, ransale ay naan yu wuute, nyenen yi butel la, nyenen yi nyun si karton, nyun len ransale.

Ay doomi taba la, doomi yi nak ñing lèèn def ci bóól bu wèèx. Tè doomi am na yoxamteni ñi ngi ndaw am na yu ray.

Li nak njoromi patat you konku la patat yi nak nyoung len tek ci benne palat bou nyull am lou weck patat yi nyoung len ransale amna ci nyom nyougui kollekou.

Nyi i wahamaneh lenj wahamanei yi nak nyun sey tefessi gauge bi nyarr nyu sey peckei nyungi sol mbubu bu buloo am lu weih tekk sey tubai bu buloo bu nyorr nyarr nyu sey dega bi nak nyungi sol tubai kai mbubu bu hunhu am lu weih kenah ka ngi sey nyom Mungi sol mbahana kenen ki sol lu verteh.

Ki nak janxa la bu tóóg si tohgu sol róbbu bu bula, kalahu kala bu singom dalli yu xonxu. Róbbu bi nak si dënabi mugii am lu wèèx.

Ki nak bena góor la bu joxe ganaw di dem, sol suweta bunye bind Gambia . Mbubu bi nak mungi bula am lu ñuol. Bopu bi mungfa def benn radd, bu xala nete. Mungé dem, si nyim jem nyungi toog ci togu yu xonxu rangseleh.

nak farr la farr bi nak nyung ku teyeh ci loxu. Farr bi mungi am bu weex, am bu dome taal, bu chocola amna ku teyeh lu xamne bokut ak sa morom

Li nak benna jigeen la bu teyeh ay jamba maalo. Maalo bi nak si kaw mugii werta ci suuf mugii netteh. Jigeen bi nak mugii mesor, mesor bu ñuul sol mbubu bu bula.

Li nak juma la, juma bi nag mungi am ñaari sodo, am ay buntu. Juma bi nung ko pentir hali, am lu vert. Ci suuf mungi am lu weeh ak lu vert. Ci yoon bi nak benn baye mung faye rombu.

Li nak ndaje la, ndaje bi nak gaay nyungi tok. Nyenen nyungi takhaw kabar pur wara julli. Nyenen ni nyungi nyow pur tok, nyenen yi nyungi lal basam amna ay khaleh ak ay borom keur

Lii nak aye paketi mees la, paketi nak ñung leen weèk, meesi amna yu ñuul, amna yoo hamantenii mungi ñuul, am dereeti hach.

Lii nak a kuruse laa, kuruse bii nyunko lemme teralko, mungii amm aii perr yuu nyoul ak chocola, yenenj yii mungii amm aii jahaseh.

Jagla mogui letu mess mess bi mogko hach jagk bi mogui sol t shirt bu weah.

Li nak ay gutuh la, gutuh yi nak ñing ci sol lem. Ci kat gutuh bi ñing ci taf benna kayit ñing fa bindi pure honey.

Lii nak bunte ker la, buntu ker ngi nak mingi nyuul, am ay paxpax si kaw, kar ngi nak meere bi nyun ko painteur, painteur bu dereti xaaj, ba pare, am painteur bu xallee,

Li nak nyung fi gii ay garab garab bi nak mongi neka garabi papakaya mongi am ay dom domi amna yu neka si digi bi amna yu neka si kaw si boram tamit nyun fa am benen garab bu xamne papakaya bu ndaw si ganaw nyung fa am ay garabi ey nuul.

Li nak ay ganarr len. Ay lupih ganarr yu saf bam xonxu ngi def ko ci i benna palat, palat bi nak mugii wèèx ñgi ko tèg ci suuf.

Fii nak plassi enjoy yeh kaii lehkue la, amna nak yor hamneh njing len raanzaleh chi ndeyjorr bii, teglanteh len, njenen njii njung cii chaamongh bii njungy teglanteh gaii, amna tamit nju neka cii digah bii, amna nju yon yu jarr cii sehn diganteh.